yili nʒɛya yili maa nyɛla ka zali nimƶɛ yili maa tuuni salimaa puuni shɛbi yɛ liga piɛla ka so yɛ liga ʒiɛ paɣ' ba ni doba nyɛba yili gbani pɛntɛla zaɣ' sabinli

yili n ʒɛya yili maa nyɛla yili piɛli ka salo ʒɛ di dondoni salo maa puuni shɛbi yɛla liga sabila ka be puuni shɛbi yɛ liga ʒiɛhi ka shɛbi yɛ liga piɛla yiya maa takoritɛ nyɛla zaɣ sabila

pɛbupɛbu shɛɛ n bɔŋɔ salo nyɛla din bɛ dini yili nyɛla din ʒɛya tihi gba nyɛla din saya ka be puuni so yɛla liga bulu